salo n ku laɣam ka bi nyɛ nachimba shab ningbuni kom nyɛla zaɣ sabila shab ningbuni kom nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka niraba ayi n ku nyɛ bin pili zuɣu pindisi zaɣ piɛla ka zaŋ bi nuu ti gbaagi kurugu maʒini kurugu maʒini ŋo shɛli kom nyɛla zaɣ dozim

nachimbi n ku nyɛ bin laɣam tam duu mɛbu kuriti zuɣu ka bi zaa ku niŋla nimmohi n zaŋ maʒini shɛŋa n zaŋ kpa tandi din yɛn mɛri ŋo ka kuriti maʒina ku nyɛ din guui guui giliba

Daa m-bɔŋɔ paɣa n-nyɛ ŋun ʒi teebuli gbuni ka nyiŋgukuriti ni yari nti tabili baajinima n-kuli pa teebulinima ŋɔ zuɣu paɣa ŋɔ zaŋla nangban’pɔrigu sabinli m-pɔbi ka o zabiri kuli nyɛ zaɣ’sabinli ka o zaŋ sar’piɛlli bila zaŋ pa o nyiŋgɔli

salo bin ka kanli n ku nyɛ ban laɣam bɛ zuɣu boɣali puubi ka ko biɛɣu ni ka bi ku siɣisiɣiya ka salo shab mii bi ningbuni kom nyɛ zaɣ sabila ka shab din nyɛ zaɣ piɛla ka nachin so ku nyɛ ŋun tam zuɣusaa ka bɛ sitiri piɛla puuni ka o ningbuni kom nyɛ zaɣ sabila

Loori n nyɛ din ʒɛya ka di nyɛla gamo ka di kuli niŋ ʒɛya ka niɛma n ku nyɛ din palli daadama nachimbi ata n ku nyɛ bin ʒɛ di tooni ka ti kuma ku nyɛ din ʒɛya ka zuɣusaa ku nyɛ zaɣ gbum ka loori nim gba ʒɛya

Ashibiti ni n bala ka bari nima kuli nyɛ bani laɣim n do n do bari nima gariti zuɣu ka awuraba dabba bani nyɛ dɔɣita nima la kuli nyɛ bani n zɛ bi shɛba gbuni shɛba nyɛla bani do tiŋgbani nim maa puuni ka zaŋ kuŋtu nima n pili bi maŋa.

nachimbi n ku nyɛ bin tam linjima nim loori shɛli bini boli amokaa la zuɣusaa niraba ayi shab nyɛla bin gbubi tuuta n ti tabili maʒini karili bin boli shɛli malifa la ka shab mii gbuba

Gamo n nyɛ din niŋ ka paɣa nyɛ ŋun ʒiya ka zaŋ bipuɣunbili so n pa o gbaya zuɣu paɣa ŋo mii nyɛla ŋun niŋ nimmohi kuhura shikuru bihi ayi nyɛla bin ʒɛya ka ku nyaɣa baaji ka gbubila nuchɛ baŋa niɣilim buɣum keebuli nim n ku nyɛ din zo n gili bi zuɣu

zoli n nyɛ din du ka tihi kuli bili dizuɣu ka di vari maa kom maa ku nyɛ zaɣ vakaɣa ka anashaara du waɣala la ku nyɛ din mɛnmɛ n ʒɛya kom n nyɛ din ku yirigi doya ka ŋarima din koma ku galisi ku yirigi do kom maa ni

Salo bini nyɛ paɣaba ni dabba n kuli nyɛ laɣim bipuɣinsi maa shɛba nyɛla bini zɛya ka bi kuli ye la sitira dini nyɛ konkoba konkoba ka shɛba mi nyɛ bini zi tiŋa ka pɔri pɔri bi naba ka bini zi tiŋa ŋɔ zaa nyɛla dabba.